n nyɛ kuɣusi nyɛla ʒɛnʒɛya ŋɔ ka jiŋla bili tamya ka kaap gba tamya ka bin piɛlli tabitabiya ka bi zaŋ gbambili zaŋ zali ka fulaawaasi bɛ di puuni duu puuni mii n nyɛli ka fulaawes bɛnbɛ bakɛt nim puuni ka teebuli ʒɛya

Kuɣusi n ʒɛ duuni ka teebuli gba zaa zaya ka mali gbali bihi ka bolifu nima benbe duu maa gili ka duu maa kala nyɛ kala piɛlli ka filaati sikirin nyɛ sin tabi tabiya gilaasi punti n nyɛn nyɛ di zaasa.

Tɔ wa wariba n wɔri ŋɔ bɛ warila bɛ wahi ka diɛmda ka kuli gbubi zuya zu ʒehi n nyeli ka binkum ŋmeri ba gba zaa ʒiya n ŋmeri binkumda bɛ niribi ata ka kom do bɛ nyaaŋa.

Tuya ka bi pobisiri ŋo bin mii pobisiri maa bi pai niraba anu laasabu ka yɛ liiga ʒiɛ bi puuni niraba ata bi bob bobga ka chɛ sima gba n ʒiya ŋo ka bi piri namda nima

baŋsim ka bi ʒi kpɛ ŋɔ n wuhuri ŋɔ n nyɛ kamɛra n pa teebuli zuɣu ŋɔ kamɛra ŋɔ ni paya ŋɔ ka foon gba paya ka buku nim paya ka kompiuta paya ka bi zaŋ liiga zaɣ pa kuɣu zuɣu ka buku nim bɛ laibiri puuni daas ni n shɛbi shɛbiya buku nim maa zooya dɛs piɛlli n nyɛli